Moto bu weex ngay sehn, yaangi sehn moto, moto bu weex, mungi am bunta ci ganaw, am moto bu njull bum topp, ci ganaw moto bi yaangi sehn bena gorre bu sol mbubu bu honhu.

Masin beyekaay ngi masin wiñ la am ñaari buñ.

Góor ak jigéen ngay seen góor bangi sol baxana def garambubu jigeen bi tiye leket leetu mogi taxaw amna neeg bi nekka seen ganaaw neeg bu yaatu.

moto ngay seem maanam moto bu ndaw mu ngay daw ci tali bi ndapalee ndem guddi la mu ngi taallampayu am na ene moto yu neexa ci weta benem bi tagi la

Tali ngai sehnn, amna benah haleh bu gorre bu neka dii dokh cii digi tali bii, nga sehnn aiiy saret manam sareti lokhor, dengh kor dae puseh ak lokhor, am merre yu neka cii wehtii.

Ay ndaw ngay seen boor ab jigéen jéb i nurule sool benn kulooryi bub bennen jigéen ba ngi leetu kenen kangi mu sooru mu ngi ciyeen baanaar.

Net ci xale yi jigéen népp ñu ngi def nees gréfas ñu ngi ciye baak seenmuxoy ku nekka ngi tiyé baak nu ngi taxaw di futu ci bori ay tuug.

Yaa ngi seent tolim basi le deh basim la su ñure mun nañ koy def dugub def ko chereh wala fondeh.

Kii dae gorre la, maanam paa, mungy sol mbubu bu wekh, mbahanah bu wekh, mungy tok dii wakh, mungy jaakarlor aiiy mic, njenti mic, wakheh kaii.

Yaapu ngai sehnn, lii deh yaapum lahkah la, njung koh lahkah, am aiiy sobleh, nju marineh kor, yaapu lahkah la, waw.

Mobay ngay seen ak sarse kaayam manam waxe kay mobay ak sarse kaayam ñu koy sarse dugal ko ci kuraan bi bumbi mo ko dey sarsé.

Liide njiit la manam nguuri réewuñ mu ngi andaak soxnaan ñoom ñépp ñu ngi takk seen ba keni ak géméñ bi manam mags ñi nekk sen ganaaw ñu ngi takk ñoom tamit.

Ay bik ngay seen manam jugóomi bik amna fofu ñaar yu ñuul bi tiide am nañ kubier ni biggeene kubeer yi ci cat bi solko ci bopp.

Ay xaleyi goor yu zue bal manam yi footbal, kenenka ngi sol lu xonku takka luxobi ak nete lii ci diggalu xonku, te ci benneen wet bi kook lu nete la ngi def bopbi mees, rasta.

Siwo ngay seen, manam siwo foole, dañu ko dey tanxee ndox, foole la, jàppekaay bi wëñg la, siwo la, siwo sangu daal.

Ay néeg yu guddu ngay seen manam neggi taax, benneen ci digga ñu ko korget. Am ay muto yu nekk ci suuf ci diggi tali biñu ngee daw, am ay lampi pool.

ammoangay seen mana befekaay yéeri ci kaw muy xawayaatu am ñett yundu wa ndaw ak ci ndey joo bi buubutam befeekaay yéeri la

Ayma ndarna ngay seen manam ñaari jigeen yuñu sol seen njaaru tak baat bi kenankaa ngi indu kennki ngi box yu ngi jonkon.

jaaru may seen nanam jaaru baaraan jaaru oor dañ ko dée tax ci loxo buur nun na ko tëkka jige nun na ko tëkk jaaru baaraan naa

Sungufi simanngay seen, mana siman bu sungu, ko def ci lu weex, li mu nañ koy raaxee, di ko birgee.

ñetti neet ngay seen manam benn goor ci digga mu ngi tiye lekket ñaar yi ci wet ay jigéen lañ ku nekka ngi eno ndaal ndaal lañ eno findeey defee ndox pur naan.

saak nay sen manam baak pap bi dënkone bokk am mazib am ay boti ak mun naño def fofu bagas yu sew yu bari janxey ño kode jëfa dixop

Ay mboolo ngay seen guur ak jiigéen ñu bari ñu gi jaxasu am baanaar bi nekk seen loxofo fununu am nañi sol mbaxana tamit.

Leede ay jëssit ngay seen jissit yu bari ñug ci biri ndox am nanu geena ci biti ndox bi dafa xawa verte aw ay jëssit la jissit yu bari.

Aiiy haleh yu gorre ngai sehnn, njungy sol mbubu bu honhu ak kawass, jurom yaangy sehgue, jurom beni yii njungy takhaw, sehn ganaw aiiy haleh yu football la.

Ay boolo ngay seeñ mana boox gi yeen xale ndaw ak mag mu ngi le dem gaay juwee teeru ji teegulay nekk.

Lii deh mandarr gah la, manam bindin arab, sehn alphabet yii, manam sehn ABCD, lii jeuhmeh nii alifun, baaun, ak taaun yoyu waw.

Computa lañooy seen ak mobile manam computa bi, bi ndem kaay la ak dey binda, di woneh nataa. Mobile bi tam dan ci dee wax mun nga fa bindi.

yidi xalim nguur la nu sol mbaxna bu ñu taxaw di nataalu ànb wàc ñu jàng ci universite ba wàccle

vide jayenukaay bagaas la mannan spornaket ay lekk lañ pade jaay am nak pasoŋg yu bari am kaanim dox mu taada mu ndox ak ay kecco

yaa ngi seen ñaari jaaru nop ci boppi jaaru bi yaa ngi seen bu ngi am bopp am viis bu ndaw bubu lañ déejël buj ci bon bor bi.

Kaana ngay seen manaam taf dey nuru kuuto, waaye moom kaana la. Daff dey am ñaari laamenj waa, am ñeen tank.

Gorre ngai sehnn, gorre gu sol khaftan, manam geuwel la, mungy tiyeh bantu dii tehgah, kolong kolong bii, gudi la mungy leundem.

Bannaar ngay seen bannaar bu am ñyenti kuloor, be ci bopp bi bu xonku, nga am bu weex ak bu ñuul. Ci coté bi nga am bu verte.

Kele ngay sen, bi kelle la kele bi mekhanisey ñoo ko di liggéey, lu bare bari ak weldaman yi, kella am na bopp bubu ngay jël di ko tiye ay bagaas.

Njari Goor ngay sane kene kangi simesu kene kangi xaftanu bena jigen taxaw sen digante kocu jigen ni jongante kat Yi la mungi teya ki tamit ak xoulo

Liide biro la diro bo xane xamante ne dañ diy bënc xaalis wala bu pa geenee xaalis ay nangi ñoo fadi neeg la daal dirox dañ fadiy liggéey.

Jigéen ngay seen ku sol t-shirt bu weex, deff bopp bi mees. Mees bi mu korraw, toox ci toogu mingi joxe ganaw.

Banaan ngay seen, bannaan bi mun ci kaw nekk ci guy bannana bi, ci roon ya nge seen moto, banana bi de doganguñ ko, ñor na waaye doganguñ ko.

Yidee nbiit la ngiit ngismoto bu weex am nañu nekk ci kanama am ñu nekk ci ganaran ngi sol mbob bu nete genne boppi te xaw.

Buk la manam kayé ay bindém arab ñoo fa déé nèkka manam sèèn kontey benna, ñénti, ak jurom ñénti manam waahid, isnayni , Sabha.

jaagee seen ñaari kalen gunuy nekk ci fiir ñuy fut bolle la mingi sol seen kawaas bu weex sol seen sot ak seen bu bux yundi taxaw bu baña geenee seen bopp i

Li potla maanaam pot boo xamantene ndox lañ fadee sooti ndox bi dafdee am sukur maanaam drigs ci potla deeneekax am sukur am cefkatuc ríng syves.

nnanabannar bi amxulur yu bari yoxo yu vert yudo ci diggi nimu fadex ay ñaari ganti

Xale ngay bis manam xalen biñ yubbu ci opitan yun koy peese mu mitoo simiku sol saka ci baab bi simi yaram bi def ko yaramineen.

xobeer waysee, xobeerum bant abdi, am bant, a pare ci cabbi, ufungari obere abdi am koberekaay, nu go gine, bu ci hori buiwa.

Neeg ngay seen, neeg bi buntam bi ibéku, ñaari bunti yi ñun len obi menni magasin, am ay ooto yu nekka ci tali bi di daw.

Ay biwen ngay seen giwel yu bari nu mitiyey seen kooraax am benaguur bu taxaw solxartaan kenenka ngi took ngi am ay furnu di ataaya.

gélgele mbay seem gélegéle bu wee mungi ébir buntiy nekk ci ganaw ak bi ci kana gis ay xar ci mbédd mi amna ñuy dugg ci biiri gélgélé bi am yuy taxaw

Rmaynam i resen doom dañ ko dey lekk am sukor wa ko dugare géeni am dof tuuti jar di na géenee ko am tuuci xoox.

Keyti xebaar maanam standard newspaper, ya ngis ñaari góor ci kaw ak yi neki ci diggi am bindi yu weex ak bindi yu xonku, am ñgetti góor ñaari sol mbaxana.

Karton ngay se parton bi de garab mo faneek garab bim dox manam ciro garab bi saxaat yum fa di sene xale ci karton bi buuteel mo faneenekk ak.

taab reysen taabul duñ teg ci suuf am ci kaw ak ci suuf ñaali defeekaay bacati wiiñ la ci kaw babaraang la waaw

Paa ngay seem ak benn xale bu goor bu toog ci weetam, mu ni tiyee napekaay, mu ngi rabbu napeekaay bi, manam mun koy defar mu koy rabb ñu ngi toog ci seeleen.

mango ngay sem mango bu ñoor ay doomi mangor la yu ñor xow mangor bu seew la dafa am sukax neex lool

Daale ngay seen, daalim bata, manam daali bëts, ci kaw mingi am ay bum, bumiy ñu leen takk, goor mun nako sol, jigéen mun nako sol.

Màndarga ngay sen manaam ñi ngi def nataal góoru taxaw tiyee bant sa lu weex, ñaari jigén yi di dox kenenka ngi tiyee bool ci poxotaan bi munko boox.

Diiw ngay sen, manam yangi seen buteel, bi doŋ bi diiw mo fa de neka, diiw bu weextal, diiwi kokola, butiil bi bu weex la, bopp bi obekaay bi bu verte la.

Jigéen bu def grefas, manam mes, sol mbubu bu vert bu jot be suuf, taxaw ci saal am tele bénéka ci ganawam ak ak toogu.

Taati peri, nanam tàtt peri ngay seen, am ay góor ak jigeen ñu toog, ngi toog ci toogu, ñu teg taabul seen kanam, seen ganaaw yaa ngi am buyi koko, mu gi lendeeb.

Butel li ndox, buteli ndox lay seen, butel biy dañ fadee def ndox, yekkako ci wi, dañ ko dee solee, ndox mi lañu ye solee nit bu mankey ndox, ku feebar.

Taali lai sehn, tali bii dafa leundem, gudi na, yaangy sehnn motor yu mak cii kanam, aiiy motor yu ndaw njung cii ganaw, njungy taal sehn lampu yii, dafa leundem.

Yaagi seen bxneebxbicaxlaadmanaam ci loxo lañ ko déy tak bi cax la am ay cloof.

Lokhor ngai sehnn, lokhor bu am juromi bahram, cii lokhor bii mu mungy def, takah jaaru lokhor cii njaari lokhor yii, tehgeh weiyy fix kor, manam pohseh kor.

Ay jiangae sen ji gén ñuy fecc ni oddu seen beccu takka seen baat yi def ay kuetaar ci bopp.

Lu luto lal sajaat ngir tii kerem maanam kuraan di jang taalal ñaali roxoy di ña tolmb bu weex.

jaoon bs jaoo, nopppmpantob budu lool, am bopp, banta bi na di gër dugal ko ci bën-bëm bi, taka ci noppbjaroon bis.

Ligiir bukk ngay seem manam kaye muy bukk xadiy dañ kodey jang livurlax ñu fa def nataali ñaare xaliy jige mu ngi def ñaare paf ci bopp.

jaaru doppa ngay seen jaaru bide ci kaw da faxwa yartu ci suuf mi ngi am bant bu budu loor jaaru oor lax dañ ko jey tap ci nopp

Ay taas nay seen ak ay néeg yu gatt ak ay auto ak ay nit yuy dox ci taliba ngi xawa bari nit.

Glopla den ko dee sola loxo ñaari glog bu neekam ngi am juróomi baaraam nda ko de dek soloxo sooy liggéeyi.

Taali la taali bu yaatu, yangi seen ay moto di daw ci diggi taali bi nga gis etas nekk ci wit ak ay fiili kuraan.

Fuloor nay seen manam li fuloor la floor gër plawa mu ngi am yu gert ak ci kawa mu ngi am yu xawa xonx flooru kir la.

alebrigor bu troox ci kawtubu jil bik akkey buweex bum ko teg ci taabul ji binda takka montor bu nuul ci loxo bi

Yi gëni jongalamteey la, yi ngi sof robb gudd be ci suf, nun ko jox flour munkotie, ekiti benn loxo bi, def mu soof ci bopp b, yi geni jonalantey la.

Ledee guddi la am yu dendet lampa yangi taal neet yangey tonke de seet garab yi boko yu njoor ak neggu ñax sen boor yangi tonke se taabul ak aye toogu.

Taali ngay sen, am ay ni ñuy dox ci taali bi yaa ngi sen ci ndey joor bi étaas ci ron mungi am ay auto yu gaare. Ci chammañ bitam ay étaas ya ngi sen ay mouto yu gaare bu butanit.

Yaa ngi ci atnjigeen ligeen yu leetu kondrool jaxase jaxase kondo yi sol yu net wala beex muy segal bopp bi.

ya ngi seen bu teli mayonees manam armante mayonees am butal bu mage am njari yu ndaw ak caas juuz mung ci beri caas bi

Daale carax ngay sen, daali yu xonxa manan ñaari daale ndejoor ak chaamonj nangeen teg ci kaw karo, daali yu xonxa la carax yu jigéen.

Ngee seen digéen, tuse grambubbi fetb fonktuy, jërtax bu weex, deffa ci ba ci grambubbi, ci ye kalte bu weex, taxamu suur, ci yemu sóur bi di nataale.

keyti nus nunaan stangamuspe pakeyti xibaar yaa ngi seem ay ñetti góor ci kaw ci digri amna góur buy wax ci myk ket bi am

ay ndaw ngay seen maanaam ngóoru ak jigéen am nañu sigax am nañu taxaw am nañu jonkoñ am nañu tidd ci suuf

Jamxangay seen maana njigiin mndi sol dagit ak sipa mu sóur bu xong mubi laxay bu buddre mangi fix y ween.

Ñaari garab ngay seen garab bi ñuñ ko du gal ci karton manam butèèl mo fa déé nèkka butèèl bi am doxi garab bi ci karton bi ñu fa nataal yóó.

Jigéen gay seen, manam jigéen bu jël kanambe ñaas naas ko, sol jaaruyu re, taka ay chaka jël, malaane olaf muuroo.

Maalo ngay seen ñug ko def ci bowl. Maalo buñ baxal def bisaap ci digg, ak jaxatu ak sungufi netetu, def fa tuuti diwtiir, wa futii.

Talinlay seen talibu guddu lool waaye taliba ngi weets yaay ngir seen bennmu tox gow ci rongara bi la nekanekku didaw ak ay garab.

ñaari xaleyi jigeen mu jonalante nanam mi monetaar mbi sow seen ropp bu nekka ngi tiir digai ngi def bu weex seen ndiggi bopp

New altiyin nënaam jekeer ërtebar ñu yu too ci kow lal burbanni sool xartaan jàpp ñaayu lu xoy jigin bañni sool dagit ak ci pax def mees takasteen.

Jigéen geey seen, jigéen bi sol cub garambubu takk digg bi, sol seen, takka loxo bi jaaro, mu taka boppu bi ak musuur.

xay sona fana ngay se mannam ay ëkt yu di den ko dey def kaw bu ko caage beexeci jant bi nga am kuuraan

Ci fir bu taxaw mugi sollu cii baag ci laxori anxulu yu nekka ci wita ci danaw mu pa am steto defnees.

Ay jigeen la ngung ci pompe, manam pompe mbedd. Pompe bangi geynee ndox, am goor bu taxaw tiyé ñaari loxo, benen jigéen bangi tiée puus.

Gaal yi nasaraan gayseen gaal bi ngi am ay nit ngi taw ci diggi giet bi am nañu nekk ci rom am nañu nekk ci kaw ay torislen.